Andriamatoa Marc Ravalomanana ben'ny tanànan' Antananarivo ny taona sivy amby sivifolo sy sivinjato sy arivo ka hatramin'ny roa sy roa arivo, ary lasa filoham-pirenena ny roa sy roa arivo ka hatramin'ny sivy sy roa arivo.

Andry RAJOELINA, filoham-pirenenan'i Madagasikara, nitondra nanomboka ny taona sivy sy roarivo ka hatramin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roarivo tamin'ny tetezamita ary lanim-bahoaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona sivy ambin'ny folo sy roarivo ary mbola lany ihany koa ny taona telo amby roapolo sy roarivo. Ao aorianany ao ny vadiny Mialy RAJOELINA.

Miaramila, olona antsoin'ny fanjakana mba hiaro ny firenena sy ny vahoaka. Manao matso ry zareo eto, ary miara-miainga ny tongotra ankavia ary manaraka avy eo koa ny ankavanana.

Voninkazo fotsy misy felany dimy ary misy kintana miloko mena tsirairay ao anatiny. Ny tokotaniny ihany koa dia miloko mena toy ilay kintana.

Mpivarotra fitaovan'ny mpianatra eny amoron-dalana. Hita ao daholo ny kitapo isan-karazany : ny kahie, ny penina, ny loko, eny hatramin'ny kitapo kely fitondrana vary. Tsy sahirana ny olona handeha hiditra tranom-barotra fa mandeha eny dia azo izay ilaina.

Fako, korontana, lamba, kiraro miparitaka eny rehetra eny. Mampiseho ny havoretrana na fahantrana amin'ny toerana iray ; anisan'izany ny fiakanjon'ilay olona izay miakanjo mavo ny ambony ary volondavenona ny ambany, manao kapa mena.

Izy no vehivavy mpitarika fivavahana, fohy ny volony ary miakanjo volomparasy ny ambony ary pataloha mainty ny ambany miaraka amin'ny kiraro mainty.

Trano miloko mavo, misy varavarana fotsy misokatra ary volontsôkôla mihidy. Fitiliana ny aretina maro no misy ao, etỳ an-tokotany ahitana zavamaniry misy raviny maitso sy rindrina fotsy toy ilay varavarana misokatra tazantsika io.

Any amin'ny faritra Fianarantsoa any no misy ity toerana ity, roa ambin'ny folo sy efajato kilometatra miala an'Antananarivo. Nanomboka tamin'ny iraika amby sivifolo sy sivinjato sy arivo izy no lasa toeram-pitsidihana ary mahasarika vahiny maro.

Analakely, renivohitr'Antananarivo, ambohim-piaonan'ny olona maro. Ahitana tranombarotra lehibe anisan'ny sangany ety afrika io aoriana io. Midanika ny masoandro ka mamelatra elo ny mpivarotra, ny sasany kosa misatroka. Ity fiara ity izao dia vohaina mihitsy ny varavarana idiran'ny rivotra satria mafana loatra.